elenge moko oyo azali na bana mibale mwana-mobali mpe mwana mwasi bafandi na nse bazingami na bato mosusu kasi bazali kolakisa bilongi te

Oyo izali libota, nazomona maman aza fière ya muana naye asilisi université